Yayin takawan yaro ƙarami a karo na farko Hausawa kan ce yaro ba mutum ba sai ya girma a wani karin maganar kuma a kace yaro sabon mutum haƙiƙa yaro sabon mutum ne ta yadda yake tashi mataki-mataki daga wannnan mataki izuwa wannan mataki tun daga matakin fara zama ya fara karya guiwa ya yi rarrafe ya fara miƙar dafa abu ya miƙe to a yayin da yaro ya fara takawa da ƙafarsa a karo na farko a matsayin wanda yake ta-ta-ta to yakan samu kansa a cikin farin-ciki da jin daɗi da annashuwa ganin cewa ya taka wani mataki da yake ta so ya taka a baya bai samu ba to lokacin da ya ga cewa ya fara takawa to ya kai wannan matakin kenan yana jin dadi yana farin-ciki don ganin cewa ya fara takawa har su ma iyayen nashi da suka haife shi su kn kasance cikin farin-ciki don ɗan nasu ya yi ƙwazo ya fara takawa to haƙiƙa farkon lokacin da yaro yake? fara taka ƙasa a matsayin mai tafiya aah wani alama ce dake nuna lallai yaron ya kai wani mataki da yake so ya kai don tun a lokacin rarrafe yana ganin wasu su suna yin tafiya kuma shi ma yana sha'awar ya yi wannan tafiyar amma bai iya ba to lokacin da ya samu kansa a matsayin wanda ya fara takawa ko ya fara ta fiya to

A wannan hoto yara ne suke ɗiban ruwa a fanfon toƙ’a-toƙa wanda ƙuŋiyar UNICEF ta yi musu. Yara ne a wannan hoto suke ɗiban ruwa a fanfon toƙ’a-toƙ’a wanda ƙuŋiyar UNICEF ta yi musu. Da alama dai wannan ƙuye ne, inda a hoto dai na gane cewa llallai wannan guri karkara ne. Ƙauye kenan inda aka yi musu fanfo na toƙa-toƙa. Wato fanfo na hannu kenan, inda yaran suka zo ɗiban ruwa a wannan fanfon. Bisa alama dai za ka gane cewa llallai wannan wurin ƙauye ne. Ga bishiyoyi nan, sannan ga yaran nan cikin farin ciki suna ta ɗiban ruwa a wannan faŋnfo na toƙ’a-toƙ’a. Wato fanfon hannu kenan wanda ƙ’ungiyar yaran duniya wato UNICEF ta yi musu. Ƙungiyar UNICEF ƙungiya ce ta yaran duniya wanda suna yi m’a al’umma abubuwa na cigaba sosai a wuri-wuri, musamman yankunan karkara. Akan yi musu abubbuwa na more rajuwa, to wannan ɗaya daga cikin irin ayyukan da su wannan ƙungiya suka yi. A wannan fanfo ga yaran nan sun zo suna ɗiban ruwa.

Konannen gida ko gida da ya ƙone ko gidan da yayi gobara ko wanne daga ciki duka ana iya amfani da shi a ƙasar hausa wurin um bayyana wannan irin iftila'i na wuta ko na gobara lallai haƙiƙa gobara wani um babban iftila'i ne da yakan afka wa mutane a lokuta daban daban amma yawanci an fi samun irin wannan iftila'i na gobara um ko wuta a lokacin iska lokacin da iska take kaɗawa sosai an fi samun irin wannan iftila'i na wuta ko gobara gobara idan ta tashi takan ci guri ta ci ta ci ta ci iya cinta ta ƙone ƙurmus har da babu wani Abun amfani da za a iya mora daga wannan gobaran gida ya ci ya ƙone hatta hata ginin jikin gidan Shima yakan ƙone ƙurmus ta yadda babu wani abu da za a iya amfana daga wannan gidan da ya ƙone sai dai kawai toka ko gawayi komai komai da komai ya ƙone sai dai kawai irin fale-fale ko tokan wutan ko gawayi da yayi saura na abubuwan da suka ƙone lallai irin wannan iftila'i abun yana tada hankali sosai sosai da sosai don masu gida irin haka zasu rasa yadda zasu yi ko su saka rayuwar su saboda gida shine um wuri na farko da mutum zai zo ya gudanar da al'amuransa to kuma ace gida ya ƙone ƙurmus babu wani abunda aka iya fitar da shi na amfani lallai akwai tashin hankali a irin wannan yanayin.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

shagon kafintooci. Sana’ar kafinta sana’a ce wacce take da tarihii matuƙa a ƙasar Hausa.. Kaafinta, akwai kaafintan sama akwai kaafintan ƙasa. kaafintan sama su nee waɗanda suke yin rufin gida da silin da sauransu. Su kumaa waɗanda sukee kaafintan ƙasa, s\u nee s\ukee haɗa irinsu gado da kujera da kujeruu da wurin ajiye kaya, waatoo kobod kenan.. Sannan sunaa daa, suna haɗa, suna haɗa gado da kujera na ɗaki da na ofis da wuraren ajiya, kamar kobod duk kaafintooci suna haɗawa.. Kumaa sana’a ce wadda take da matuƙar asali a ƙasar Hausa. Sana’a ce mai tarihi ƙwarai da gaske a nan ƙasar hausa, kaafintooci kenan.

Wannan motaa ce wadda ta ɗauko shanu. Motar ɗaukan shanu. A ƙasar Hausa abin da da ake kira da motar ɗaukan shanuu ko irin mota mai buɗaɗɗen baya haka, ana ce mata fiikof, to wannan motaa ce da ta ɗauko shanu ana yin tafiya da su daga kaasuwa inda ake sayar da su ko kara inda ake siyar da shanun zuwa inda za’a yanka su ko kuma inda wanda ya saya yake so a kai masa. A taƙaice wannan shi nee motar, motaa ce ɗauke da shanu acikinta.

Wannan gonan rogo ne. Rogo, wani abu ne da, abinci ne da akee shukaa shi a nan ƙasar Hausa. Ga shi nan an yi masa kunya-kunya, an shuka shi ya fitoo, ya yi girma, ga ganyen shi nan ya fitoo ya yi kore shar. Ga dukkan alamu dai a wannan gonaa na rogo taa yi kyau sosai kumaa yaa yi albarka.

Iya tana taka rawa a gaban magabata Hausawa kance ra'ayin riga kowa da irin ta sa toh hakama a nan al'ada ko al'adu kowa da irin tasa da irin yadda suke gabatar da al'adun nan a bisa al'ada a nan wata ce wata iya ce take taka rawa a gaban magabatan ta magabata ba lalle ya zama magabata iyaye na jini ko yan uwa na jini ba, magabata acikin al'umma magabata ne acikin al'umma inda idan ana gudanar da wani sha'ani ko taro to dan nishadantan da wayanda suke wurun akan gudanar da waƙe-waƙe ko kaɗe-kaɗe irin na gargajiya tare da yin rawa taka rawa dan nishadantar da mutanen da suka zo wannan taro musamman ace irin ko taron aure ko ko taron da akeyi na karshen shekara ko wani ko wasu al'umma dake kewaye da wadannan ƙauyaku zasu zo su tattaru a wuri ɗaya dan a gudanar da shi wannan taro na karshen shekara ko kuma taron aure inda za'a gudanar da wasanni iri daban-daban kaman yadda nayi bayani kaman daga kaɗe-kaɗe ahh da kuma waƙe-waƙe irin na gargajiya toh anan de wata iya ce take taka rawa kuma a gaban shuwagabanni na al'umma inda duk suke kalan ta.

yara yara abun alfa'ari ne a kowace irin al'umma duk al'umman da ta kula da yara ta tausaya musu ta basu kulawa yada ya kamata to lalle wannan al'umma tanada nasara a gaba saboda kula da yaro abune da yake da mutukar muhimmanci ga al'umma shi yaro ba se ɗan daka haifa ba yaro ko a ina yake indai har kazo ka ka tsince shi a lokacin da yake buƙatar wani abu na taimako ko kulawa to lailai ya kamata ka bashi wannan kulawa ko ka bashi wannan taimakon yara abun alfa'ari ne yara manyan gobe to fa baza su zama manyan ba har se in an basu kulawar da ya kamata an tarbiyyartar da su ta hanyar da ya dace an basu ilimi dan dogaro da kai a gaba toh a hakane suke iya zama manyan gobe a kula da tarbiyansu a kula da ilimin su da jindadi da walwalarsu dika yana daga cikin abunda ze basu ƙwarin gwiwa dan suji sune manyan gobe kuma laillai haka abun yake yaron da be samu irin wannan kulawa ba to ba lallai a same shi cikin wayanda suke tunanin su zama manya a gobe ba amma da kulawa da tarairaya da ladabtarwa da ladabtar da yara toh da hakane ake samun daga cikin su a samu manyan gobe yara abun alfa'ari ne yara abun so ne.

Yara suna yin haƙi yara suna yin haƙe-haƙe ko haƙi ta yiwu gurin da ake tono ma'adanai ne koko yashi ne ko ƙasa ne ga dai shi nan yara sun sun kai su uku suna yin haƙi. A musamman a yankunanmu na karkara inda ake samun ƙanƙanan yara za ka ga suna yin aiki irin wanda manya ya kamata su dinga yi. to kamar haka ne ga waɗannan yaran suna haƙi domin nemo ko ma'adanai ne koko dai wani abunda za su nema don samun sauƙin rayuwa. a yawancin lokuta irin waɗannan abubuwan da aka sa yara su yi irin na aikin manya bai dace ba. kuma ya fi faruwa ne irin yankunanmu na karkara. Yankunan karkara a nan ne aka fi samun irin waɗannan abubuwa don a zahirance waɗannan yaran kamata ya yi a ce suna makaranta ko gurin koyon karatu to amma kuma sai ga su a nan cikin gurin da ake haƙi suna yin aikin haƙi domin su samu abunda za su tallafa wa kansu wataƙila ma hadda iyayensu. Don mafiyawan lokuta iyayen sun san abinda yaran suke yi. ko kuma wani lokaci ma iyayen sune suke tura yara su je su yi irin wannan aikace-aikace don samun ƴan kuɗaɗen shiga. a lalle-lalle gwamnati ya kamata ta tashi tsaye ta yi yaƙi da irin wannan a abubuwan yadda yara ƙanana za a tura su suje suna yin aikace-aikace to waɗannan yaran dai haƙi suke yi.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

Suna gudu zuwa gida. Suna tsere, ko rige-rige zuwa gida. Yan daga cikin al'ada irin ta yara, idan suka taso makaranta ko wani guri, da suke dawowa gida a tare, a kan hanyar su ta dawowa gida, sukan yi rige-rige, ko tsere,? da guje-guje, don zuwa gida. A kan yi wani yekuwa, wani daga cikin yaran yakan yi wani irin yekuwa, a ce na baya ya ƙulu. Ma'ana, a ga wanda zai zo na baya. Don wanda yazo na baya, za ayi masa dariya. To, ana yin wannan yekuwa, sai kaga yara sun ɗiba gudu. Ayi ta gudu, dan ganin cewa ba a zo nabaya ba. Kuma irin wannan tseren da gujen da akeyi zuwa gida, ba ya keɓanta ga yara maza ne kawai ko yara mata kawai ba, a'a, yakan haɗa duka jinsin maza da mata, wa'inda dai sa'anni ne, kuma yara. Sai a ɗiba gudu, gudu sosai, gudu na gaskeh, domin zuwa gida. Daga kan hanya, za ayi wannan yekuwar cewa na baya ya ƙulu, daga nan kuma sai a ɗiba gudu, ayi ta gudu har kowa yaje ya shiga giidan sa. Don gidan yawanci zaka ga ba gid ɗaya bane, ko wanne gidan su daban-daban, kuma nisan gidan daban-daban. Amma duk da hakan, ba zai hana ayi wannan tseren ba, a ga wanda ya riga shiga gida. To, a nan dai yara ne suke gudu, domin zuwa gida.

Yara suna amfani da fanfon tuƙa-tuƙa ko fanfon hannu shi dai irin wannan fanfo ah, ana yin shi ne yawanci shi ma a yankunan karkara duk da cewa akan yi shi shi ma ɗin ah, wasu yankuna na birane a inda suke fama da wahalar ruwa ko matsalar ruwa to akan yi musu irin wannan fanfon da samar da sauƙi wurin samun ruwan amfani na yau da kullun to yara ne suka zo wannan fanfo domin ɗiban ruwa kuma yawanci lokuta idan yara suka zo irin wanann wuri dan ɗiban ruwa zaka tarar da su wasu suke yi shi yasa ma aka fi so a inda ake kula da waɗannan fanfo an fi so manya su zo ɗiban ruwa domin su yara wasu suke yi idan suka zo irin wannan wurare domin ɗiban ruwa irin wannan fanfo na hannu ko na tuƙa-tuka ya sa ya ya ya samar da cigaba sosai sosai ya samar da sauƙi na rayuwa sosai ga al'ummomi da dama musamman waɗanda suke fama da matsalar ruwa a duk lokacin da aka samar da irin wannan fanfo na hannu to zaka ga cewa an samu sauƙi sosai a wannan gurin dangane da matsalar ruwa ya kawar da matsaloli na ruwa sosai da sosai ah, yankunan da suke fama da wahalhalun ruwa kuma wasu daga cikin irin waɗannan ah, fanfuna na hannu ko na tuƙa-tuƙa gwamnatoci ne wasu suke samar da su ko kuma wasu ƙungiyoyi na masu zaman kan su sukan samar da irin wannan fanfuna dan sauƙaƙa wa al'umma.

Al'ada al'ada wani yanayi ne, ko wani kowacce dai al'umma da irin al'adar ta kamar yadda Hausawa suka ce, sukan ce ra'ayi riga kowa da kalan tasa to haka ita ma al'ada kowa da kalan al'adan sa ya danganta daga ɓangare zuwa ɓangare daga yanki zuwa yanki kowa ko wasu al'umma da irin al'adar su kuma ya zama wajibi a girmama al'adar kowacce kalar al'umma ko kowacce kalar ƙabila lallai lallai yakamata a girmama al'adar su kaman mu anan ƙasar Hausa muna da al'adu daban-daban akwai al'adu kala daban-daban anan ƙasar Hausa to haka nan ko ince anan Arewacin Najeriya haka kuma idan kai ka tsallaka ta can yankin Kudancin Najeriya su ma zaka tadda su da kalan al'adun su daban-daban al'ummomi ne ake tare wuri ɗaya amma kuma kowa al'adar shi daban wannan da kalar ta sa adon wannan da kalar tasa al'adar kama tun daga yanayin sa tufafi da yanayin abinci da yanayin zamantakewa da yanayin irin gidajen da ake amfani da su to zaka ga kowani al'umma da kalan irin na su al'adan da suke yi dan gudanar da rayuwar su al'adu abin girmamawa ne, lallai yakamata a girmama al'adar kowa.

Tattaunawa tattaunawa wani yanayi ne da akan haɗu mutane daban-daban akan wani ƙudiri ko akan wani matsala dan a tattauna a sama mafita shi irin wannan tattaunawan ya danganta da dalilin kiran wannan tattaunawa wani lokaci a makaranta ne za'a zo a taru ɗalibai su tattauna a tsakanin su su saman ma da kan su mafita a cikin wani al'amari wani lokacin kuma ƴan'uwa ne na jini zasu kira irin wannan tattaunawa dan a tattauna a sama mafita a cikin wani al'amari da ya shafi ƴan'uwan taka a wani lokaci kuma a gurin aiki ne ko ma'aikata ma'aikatan zasu taru su tattauna a tsakanin su dan su sama ma kan su mafita a cikin wani al'amari lallai irin tattaunawa irin haka akwai alheri sosai a ciki ah, ana gudanar da irin wannan tattaunawa ko a cikin ɗakuna ne ko ko a fili bainar jama'a ya dai danganta da irin ƙarfin wanda zasu tattauna ɗin da kuma dalilin tattaunawa dan abu ne da yake buƙatan sirri to lallai za'a samu wani guri keɓantacce dan a tattauna cikin sirri ko kuma abu ne da ba ya shafi wani sirri bane to za'a iya tattaunawa a a fili a waje dan a sama mafita, muhimmin dai shi ne a tattauna dan a sama mafita.

Buga ganga buga ganga wani da farko dai shi ganga wani abu ne da aka haɗa shi da fata ana buga shi yana bada wani ƙara ko sauti to buga ganga yana da yana alamta abubuwa da dama akan buga ganga sau da yawa-yawan lokuta a lokacin gudanar da bukukuwa ya danganta bikin salla ne bikin ƙarshen shekara ne bikin suna ne biki dai ya danganta akan buga irin wannan ganga inda shi me bugawa yana bugawa kuma wani sauti shi gangan yana bada wani sauti wanda masu sauraro suke nishaɗantuwa da shi wannan sautin ganga ya kasu kashi-kashi kuma yankuna daban-daban da irin gangan da suke amfani da shi da kuma irin yadda suke buga gangar ta yankunan Kudancin Najeriya da irin gangunan da suke bugawa haka yankunan Arewacin Najeriya su ma da irin gangunan da suke bugawa duk dai an haɗu akan abu kusan guda ɗaya shi ne in aka buga gangan akan samu wani sauti da yake fitowa daga wannan gangan to ana buga shi ba mafi yawancin lokuta kamar yadda nayi bayani a baya lokacin gudanar da wasu bukukuwa domin nishaɗantar da waɗanda suka halarci wannan biki to wannan shi ne game da ganga ko buga ganga.

Jerun bishiyan kwakwa kwakwaa wataa itaciya ce da take fitar da wani ƴaƴa wanda ake amfani dashi ake sarrafa fashi ta hanyoyi daban-daban akwai kala-kala ko bishiyoyi na kwakwa iri daban-daban wannan wasu gajejjerun bishiyan kwakwa ne wanda akan akan sarrafa su ne su zama irin waɗannan gajejjerun domin sauƙaƙa mu'amala a al'adance bishiyan kwakwa dogaye ne dogaye ne sosai bishiyan kwakwa in za'a cire kwakwan shi su ƴaƴan kwakwan dole sai an hau saman bishiya da tsayi sosai ko kuma ayi amfani da sanda ko maƙata domin zunguro ƴaƴan kwakwan toh amma anan wasu samfari ne na gajejjerun bishiyan kwakwa dan sauƙaƙawa wurin cirowa shi a wannan gajejjerun bishiyan kwakwan ba sai mutum yayi amfani da wata sanda ko maƙata domin ciro ƴaƴan ba ana da hannu kawai zaka sa ka ciro dan bishiyan bata tsayi kaman yadda waɗancan bishiyoyin kwakwa na al'ada da aka sanni suke sai mutum ya hau sama ya hau ƙwalƙoli kafin ya iya ciro ƴaƴan kwakwan ko kuma ta hanyar yin amfani da maƙata ko sanda domin zunguro ƴaƴan kwakwan wannan gajejjeru ne baa sai an wahalar da mai cirowa ba kawai hannu zai miƙa kawai ya ciro su ƴaƴan kwakwan

Iyali iyali wasu al'uma ne da suka haɗu da junansu ta hanyar jini kuma iyali shi ne abu mafi girma ko mafi daraja da mutum ya kan tsinci kanshi a ciki dan Hausawa su kan ce um kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi duk inda ka je ko duk inda ka samu kanka za a tambaye ka kai ɗan wane ne ko ke ƴar wace ce ko kuma ace wane ɗana ne ko wacce ƴata ce nasaba kenan to kowane mutum yana alfahari da iyalinshi da iyalin da ya fito daga ciki ko mama ne ko baba ne ko kuma ƴaƴa ne kowannen su yana alfahri da iyalin da ya fito daga ciki sannan iyali ya kasu kashi biyu akwai ƴar ƙaramar iyali akwai kuma babban iyali ƙaramar iyali shi ne misali ace mama da baba da ƴa guda ɗaya ko yaro shi ne wannan ƙaramar iyali to akwai kuma babbar iyali wanda ya ƙunshi aaa mutane dayawa wanda za a iya cewa akwai mama da baba da ƴaƴa maza da mata sannan da ƴayan ƙanne da ƴaƴan yayye da ƴaƴan ƙannen baba ko ƙannen mama duka ana tare a wuri ɗaya haƙiƙa iyali abu ne da ake alfahari da shi kuma kowane mutum yana alfahari da iyalin da ya fito daga ciki se de in mutumin ba mutumin kirki ba ne amma du wani mutum mutumin kirki da ya san abin da yake yi yana alfahari da iyalin da ya fito daga ciki iyali yana da matukar mahimmanci

Ɗibar ruwa a famfan gargajiya wannan famfo ne na taƙu-tuƙa a wasu yankuna haka ake kiran shi a nan ƙasar Hausa a wasu kuma su ce famfon burtsatse alat ta haƙiƙa irin wannan famfo ya samad da rayuwa sosai a yankunan karkara dan Hausawa suna cewa ruwa shi ne rayuwa dan in babu ruwa kusan babu rayuwa to a yankunan karkara da dama inda ake samun matsaloli na ruwa to akan je a yi musu irin wannan famfo na burtsatse na tuƙa-tuƙa don su samar da su samu sauƙi wurin samun ruwa to haka wurin ɗibar ruwan in aka zo ɗiban ruwan ba iya za a ce maza ne kawai za su ɗiba ba ko mata kawai ko a'a kowa da kowa yana zuwa ɗiban wannan ruwa daga gurare daban-daban daga wurare daban-daban daga nesa wasu sukee tasowa dan su zo ɗiban wannan ruwa kuma ana haduwa maza da mata had da yara duk da cewa akwai lokuta da za ka mutane ba su cika san yara su zo ɗiban ruwan ba saboda wasanni ko kuma ɓata shi wannan famfon da ake ɗiban ruwan dan yara garin wasanninsu wani lokaci su kan ɓata wannan famfon da ake mafani da shi kuma in ya ɓacin akwai an samu matsala ko tasgaro to so dayawan lokaci an fi san a manya waɗanda suka mallaki hankalin kansu su zo ɗiban ruwan akan yi layi ne wurin ɗiban ruwan wanda ya fara zuwa shi ze fara diba se wanda yake bi masa se wanda ke bi masa se wanda ke bi masa hadde kowa da kowa ya samu ba tare da an yi wani hayaniya

Ambaliya a cikin unguwanni hanyoyin cikin unguwa ambaliyar ruwa wata musiba ce da takan faru a musamman a lokacin damina a wasu yankuna a kuma babban musabbabin kawo irin wannan a ambaliya yana da yana da ɓangarori daban-daban akwai wanda shi haka kawai kaman yawan ruwan idan aka dinga mamakon ruwa a inda ba su da magudanan ruwa wadatattu to akan samu irin wannan matsala ta ambaliya akan hanyoyi rashin magudanan ruwa wadatattu yana kawo cikas sosai ya kuma kawo irin wannan ambaliya na na kan titina to idan irin haka ya faru mutanen unguwa da kansu za su dunga nema ma kansu mafita saboda ba ze yiwu a ƙi fita ba saboda neman abinci na yau da kullum ko zuwa makaranta dole de za a fita to hanyan fitan shi ne dole mutanen unguwannin su nema ma kansu mafita um wasu zaka ga sun saka duwatsu a hanyoyin da suka ciccike da ruwan a sassaka duwatsu an manya-manya ko ƴan dogaye wanda mutane za suke dinga tattakawa su tsattsallaka dan su tafi inda za su je domin biyan buƙatunsu wasu kuma katakai za su jajjera ko a bubbuga a dinga hawa kai ana tattakawa ana tattakawa hadde a samu a dinga wuce waƴannan wuraren da suka cike da ruwa ambaliya ya cike su ko ta ko'ina ambaliyar ya riga ya cike ko ta ko'ina to saboda haka dole a nema mafita da mutane za su dinga bi su na wucewa

Haɗuwar abokanai dan shan abin sha a tare abokantaka wani dangantaka ne da akan haɗu da juna ba tare da alaƙa na jini ba kuma abokantaka tana da matuƙar tasiri a zamantakewarmu na yau da kullum dan wasu abokanan in ka gansu kace tamkar ƴan uwan juna ne na jini kuma babu ta inda suka haɗu da juna ta hanyar jini sai dai illa iyaka abokantakan akan haɗu da abokanai ko a makaranta ko a wurin aiki ko kuma a wurin wani taro ko kuma inda aka tashi da juna a tare akan haɗu a zama abokanai shi kuma abokantaka da keɓan ce a ce sai namiji da namiji ba ko kuma mace da mace abokantaka yakan iya haɗa ko wani jinsi a matsayin abokane duk lokacin da aka ce an daɗe ba'a haɗu ba a matsayin abokanai toh za'a so a haɗu da juna domin a sada zumunci ayi farin ciki toh a irin wannan lokacin akan haɗu aje a samu wurin da za'a zauna dan aci a sha ayi raha ayi nishaɗi ayi fira kuma a sada zumunci da cewa an daɗe ba'a haɗu ba toh haɗuwar abokanai domin sada irin wannan zumunci na ci da sha a yana da matuƙar amfani da abokantakan nasu kuma yana ƙara danƙon zumunci a tsakanin su a tsakanin su abokanan

Gareji ko tashar mota inda ake shiga mota na yin tafiya daga gari zuwa gari daga wannan gari izuwa wannan gari a tashar mota wata mahaɗa ce wadda mutane za su zo su yanki tikiti idan za su yi tafiya daga wannan gari izuwa wannan gari wani tashan yana ɗaukan mutanen da za su yi tafiya ne a cikin iya wannan jahar ba zuwa wata jaha daban a'a cikin garuruwan da suke cikin wannan jahar kaɗai yake iya ɗauka amma wasu manyan garejin zaka tadda cewa suna ɗaukan daga wata jaha zuwa wata jaha kuma akwai motoci iri daban-daban a cikin irin wannan gareji da akwai irin motoci dogaye waɗanda suke ɗiban fasinjoji dayawa akwai kuma irin ƙananan mota waɗanda ba sa cin mutane dayawa akwai kuma matsakaita kowanne irin guraren da suke zuwa sannan kuma da irin farashin da ake biya idan aka hau su kowane kalan mota da irin kuɗin da ake sa masa fasinjojin dan su biya in ka shigo irin wannan um tasha wani lokaci ba ma se ka tambaya ina ne zaka je um ina ne ake hawa motan wuri kaza ba zaka gaggani an ɗoɗɗora a saman motoci wannan zuwa gari kaza ne wannan zuwa gari kaza ne amma a wasu lokuta kuma in ka shigo sai ka tambaya sannan se a a nuna maka inda zaka hau motan zuwa wuri kaza ko kuma zuwa wuri kaza garejin mota mahaɗa ce ta take tattaro al'uma daban-daban daga gurare kuma daban-daban

Casan Shinkafa. Shinkafa wani abinci ne na jama’a da ake shukawa a shekara. Shinkafa takan yi wata huɗu zuwa wata uku a gona. Shinkafa yar ruwa ce, takan fito a inda ruwa yake ko kuma abinci ne mai matuƙar am fani, da kuma shi ne mafi yawancin abincin da ake ci a Arewacin Najeriya, da har ma wasu sassa na Kudancin Najeriya. Shinkafa tana fitowa da abu a cikin ta da muke cema ɓuntu. Casan shinkafa shi ne halin da ake bi, hanƴar da ake bi na ƙokarin raba shinkafan wanda muke nufi da ƙwayan shinkafan kuma ɓuntun ta, wannan shi muke cema casan shinkafa. Sannan kuma akan case shinkafa ta hanƴar inji ko kuma a gargajiyance. Ta hanƴar inji, shi ne hanƴan ake sama wani abu mai kama da injin inda zai dinƴa case shinkafan sannan kuma ya fitar da ƙwayar shinkafan da ban. Ta wani hanƴan kuma ana am fani da mutane su ɗauke ta su yi ta dukan ta da itace ko da gorori ko da wani abu makamancin haka, madaki wanda za su wannan dukan zai sa a ware ta tsakanin ɓuntun ta da kuma ƙwayan shinkafan. Wannan shi ne abun da ake nufi da dukan shinkafa, ko kuma bugun shinkafa.

Gaished da mama zuwa gaida mahaifiya al'ada ce wacce ta karaɗe dukka nahiyar Afirka gabaɗaya saboda tarbiya da muka tashi da shi wajibi ne ga kowane yaro idan gari ya waye ya je ya gaida mahaifiyarsa ko mahaifinsa yaron ko namiji ne ko na mace ne al'ada ce kullum wajibi ne ka je ka gudanar da irin wannan gaisuwar wani lokaci da safe ne wani lokaci kuma da rana ya danganta de da lokacin da ka sama ita mahaifiyar lokacin da ka same ta a yankuna daban-daban kowane a kabila ko yanki da irin yadda suke gudanar da gaisuwarsu irin ladabin da ake gabatarwa kafin yin gaisuwan ko kuma a yayin yin gaisuwan to ya sha bamban daga yanki izuwa yanki wasu su kan kwanta a kasa ne idan za su yi gaisuwa wa iyayensu ko mamansu su kan kwanta ne a ƙasa flat za su kwanta a ƙasa kamin su gabatar da wannna gaisuwa wasu tsungunnawa suke yi idan za su gabatarb da wannan gaisuwan wasu kuma su kan risa ne idan za su gabatar da wannan gaisuwan kai wasu yankunan ma ba ma wani tsuguno ba wani sunkuya a tsaye suke gabatar da irin wannan gaisuwan to amma de abu mahimmi shi ne gabatar da gaisuwan babu wata ƙabila ko yanki a nan Afirka da za a ce ba ta da wannan al'ada na gaida mahaifiya kullum-kullum wannan ya riga ya karaɗe ko'ina a nahiyar Afirka za a gaida mahaifiya kullum

Taron yara yara rahama ne abin alfahari ne ga kowa da kowa du wani mutum da ya san abin da yake yi in de ba wanda be san abin da yake yi ba ne to lallai ya na san yara ko ya kamata ya so yara ganin yara suna farin-ciki ma kadai wani abin alfahari ne da annashuwa ga mutanen da suka san abin da suke yi a tara yara a yi dan ana tara yara dan abubuwa da dama abubuwa daban-daban akan tara yara dan a yi musu tatsuniya kuma in an gama tatsuniyan a tattambaye su abubuwan da suka fahimta ko suka ƙaru daga wannan tatsuniya ana tara yara dan a ba su labarai na al'ajabi akan kuma tara yara dan gudanar da wasanni dan de a nishaɗantar da su saboda ganin damuwa a fuskan yaro lalle abu ne da ze damu du wanda ya san abin da yake yi to amma kuma a tattaro su a ba su kulawa na musamman um dan um ta hanyar gudanar da tatsuniyoyi da wasa abu ne kuma me matuƙar mahimmanci dan zaka ga irin farin-cikin da suke nunawa a irin wannan lokacin a fuskokinsu ba sa iya ɓoyewa wani lokaci kuma akan tara yara dan a yi irin wasa na tsere ko kuma de wanin gasa wanda de duk da haka de ze nishadantar da su waƴannan yaran ko a yankunan karkara ne ko a yankunan ko a birane duk de yaro ko a ina yake yana buƙatan irin wannan taro dan a tara su a yi musu abubuwan da ze ɗebe musu kewa kuma ya nishaɗantar da su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

Zanga zanga abune wanda ya samo asali shekara da shekaru masu yawa, wanda suka shuɗe zanga zanga anayinshi ne a lokacin da abu yake cimma mutane tuwo a kwarya, sannan suka rasa yanda zasu magance shi da kansu sukan fito ne ɗaruruwan su dubunnen su domin su nuna ɓacin ransu akan abunnnan, su fadama hukuma wanda take da hannu da shuni akan wannan lamari domin ta kawo musu maslaha kuma ta inganta musu abunsu. yanzu a zamanin nan da ake ciki na kafafen sada zumunta, zanga zanga ya wuce ka wai a fito kan titi a nuna ɓacin rai hatta kana kwance gidan ka zaka nuna ɓa cin ranka ta hanyar sada zumunta, an saba yin haka a shafu kan sada zumunta nasu tuwita, fesbuk, instagram domin kowa ya fito ya faɗa ra’ayinshi, a shekara ta dubu biyu da sha tara, anyi zanga zanga akan cin zara fin mata da ake yi a arewa wanda aka kira da arewa nima yanda ko wata mace ta fito ta fadi irin cin zarafinda akay mata wanda bai mata daɗiba Wa'inda sukeso su ɗauka mataki a lokacin duk sun sami damaryi kuma haka ya nuna cewan la llai zanga zanga tanada tasiri, mafi yawanci matasa su ne ƙa shin bayan yin zanga zanga kuma sunfi fitowa akan yanda manya ke fitowa.

Gywaran rogo. Wannan a hausance muna kiran shi da suna rogo. Wannan rogo bayan anje a gino shi akan zo a kawo shi a tara shi a cikin gida ko kuma can gona azo ayi amfani da wuƙa ko kuma lauje anan mu yankunan mu sai azo a ringa cire wannan ɓawon ko kuma kwalfa ɓawa ko kuma ƙwalfa idan aka cire za’a je a yanka shi biyu ko kuma a ɓare shi sai a je a shanya idan yana da kauri sosai za’a kai a ɓare shi idan kuma baida kauri za’a barshi hakanan idan aka ɓare shi sai a je a samu wuri paggo haka ko kuma a’a leda ta tampol a wanke ta a share a tsaftace ta a zo a shanya idan aka shanya aka bashi lokaci ya bushe idan ya bushe akan zo a sashi cikin buhuhuwa a aje. Akan yi amfani da rogo a sarrafa shi ayi abubuwa kala kala, akan sarrafashi ayi wani abinci wanda yarabawa su sukafi yin shi ko kuma ince inyamurai apu suna amfani dashi suyi apu amma mudai nan abunda mukafi dashi mukanyi gari nai mu haɗa da dawa ko kuma gero a tuƙa tuwo akanyi amfani dashi a dafa hakanan ɗin ma a ci akan sarrafa shi a ƙosai dashi.

Yadda ake koyon bayan mutum ya girma ya zama baligi hakika, koyo a irin wannan mataki bayan mtum ya zama baligi ya girma ahh abune da yake da mahimmanci kwarai kuma yakan taimaki mutum a rayuwa toh akwai matakai da mutum ya kamata ya bi dan koyo a irin wannan mataki da farko de ana so ka tsayar da hankalinka wuri ɗaya ka gane abun da kakeso ka koya misali ɓangaren lissafi ne kakeso ka koya ko ko ɓangaren turanci ne ka tsaya ka yi nazari ka tabbatar wa kanka ga irin abun da kakeso ka koya sannan ya kasance ka jajirce ka dage ka miyar da hankali akan wannan abun da kakeso ka koya sannan ka gujewa duk wani abu daka iya ɗauke hankalinka akan wannan abun da kakeso ka koya lalle irin wannan koyo yanada mutukar amfani amma se an dage an jure an miyar da hankali mutuka akan wannan mataki na koyo domi kuwa wani lokaci wanda ze koya maka watakila ka gieme shi ko kuma ma ka haife shi amma saboda mahimmancin abun da kakeso ka koya za ka saukar da kanka ƙasa ka bashi girma dan ka koya daga gare shi lalle irin wannan koyo se an daure se an jajirce.

Ni nagaji da biyan bills. Nagaji da biyan bills. Na san kai ma abun da zaka faɗa kenan. Na gaji ko ka gaji da biyan bills. Ina rayuwa a Amerika tsawon rayuwa na. Kuma na haɗu da mutane so da dama. Da suke ƙorafi akan biyan bills. Amma babu abinda suke iyayi akan hakan. Nima de na gagi da biyan bills. Kuma ana cewa babu abunda zan iyayi akai. Ni kuma nasan akwai abun da zan iyayi a kai. Abun nan ko da zanyi be ka mata in faɗawa muta ne ba. Saboda ko da na faɗa musu. Zasu yi ta cece kuce ne kawai akai. Ƙarshe ma su kashe mun ƙwarin guiwa. Abun da zasu dinga cewa shine. Ai duk inda kaje dole ne sai ka biya bills. Amma shi tambayan dana ke yi anan shin. Ka taba barin ƙasar. Ka taɓa zuwa wasu garuruwan. Saboda ka tabbatar da abun da kake faɗa akai.

A cikin duniya akwai wasu ƙaramar al’umma da suke bautan wani abu da ake ce ma Voodoo, ah a kan wannan ne ya sa na yi azama, na ce bari in yi bincike a kan wannan addini da a ke ce ma Voodoo, na tashi na ɗauki jakana na yi azama, na kama hanya wani gari, wata ƙaasa kusa da Najeriya da a ke ce ma Benin Republic na kama hanyana ina tafiya, na tafi ne ta ruwa saboda bin hanyan mota zai ɗauki dogon lokaci, ni kuma ga shi awa arba'in da huɗu kawai nake da shi dun na yi wannan binciken na sauka a garin cotonou na sauka a garin cotonou na shiga kan tiitina ina yin bincike don in samu inda masu wannan bautan wannan Voodoo suke, duk inda zan shiga guri ne da yake da ah matuƙar duk guraren da nake tambaya guri ne da yake da matuƙar wahala da bincike, saboda shi wannan wannan addiini na Voodoo ɗin akwai tsaafe tsaafe da yawa a ciki, akwai duk wani abu na sihiri ko tsafi duk wannan abun ya ƙunshe shi.

Labari mai taɓa zuciya. Na kasance ba na san mahaifina saboda shi ba mutum ba ne mai kuɗi, kuma bai cin ma nasarorin rayuwa ba, duk da cewa mutum ne mai ƙoƙari wajen nema. Ya ma fi iyayen abokana zafin nema, amma hakan bai sa ya samu arziki ba ko kuma ya ci nasarorin rayuwa. Wata rana muna zaune, muke tambayensa me yasa bai yi arziki ba ko bai yi kuɗi ba, yake ba ni amsa da cewa shi kuɗi ko arziki ba wai yawan abun da ka tara ba ne. A’a, shi arziki yana tafiya ne a kan abun da kai ka ba da, idan ka ba wani, kai ma da kanka za kai farin ciki, har ma ka fi wanda ka ba farin ciki.

tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi da barasa a wannan bidiyon wata mata ce ta ke bayanin yadda rayuwanta ya kasance ta ce farko dai sunana crystal kuma shekaruna talatin da shida kuma ina rayuwa ne a big way a california ina da tunanin nai aure na auri mutum dogo kuma kyakyawa ina da yara guda biyu kuma yarana guda biyu sune suka fi muhimmanci sama da komai a duniya a guri na babban yaro na shekaran shi goma sha shida shi kuma ƙaramin shekaran shi goma sha ɗaya ta shiga cikin harkan tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi da barasa a inda daga baya take nadaman yin wannan abun da ta ke yi a wani guri a cikin wannan bidiyo ta na cewa na yi rashin ‘ya; ya na ta ce na so a ce ban ɓata rayuwan su ba kamar yanda na yi cewar ta a cikin wannan bidiyon takan yi tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi ne da barasa ɗin ta don samu sauƙi na wasu damuwa da suke damunta har a wannan bidiyon akwai inda wasu daga cikin ‘yan uwanta suke ba da sheda akan yadda ita rayuwan na ta ya kasance na ta'ammuli da manyan miyagun ƙwayoyi da kuma barasa inda har an taɓa kamata an kai ta gidan yari gidan gyaran hali a wasu lokuta daban daban

Bambanci tsakanin joint tenancy da kuma tenancy in common, mene ne bambanci a tsakanin su. To, a a a a yau dai zan yi bayani ne a kan abubuwa guda biyu, kuma ina so ku ba da hankulanku a kan wannan bayanin. Bari in bayyana muku yadda abin yake, akwai abin da ake cewa RAD Reasonable Active Delegate shi kuma “delegate” ɗin nan “is delegate to T.E.N” amma abin da ya fi zama mahimmi a nan shi ne, wannan kamfani, “title company” shi ne abin da ya fi zama mahimmanci, saboda shi “Title Company” ɗin shi ne ze temaka ma me saya, me sayan da kuka kawo ya yai “deciding” ko ya ɗauki wannan title ɗin zuwa gida, kuma yana da matiƙar mahimmanci, kada ku ba da bayanai masu yawa ga wanda kuka kawo dan ya sai wuri, saboda ba lefin ku ba ne dan ku ba ƙwararru ba ne a kan wannan harkar, ku ƙwararru ne a kan yadda za ai sasanci a tsakanin su, kuma hakan shi ne abu me sauƙi.

A darasin mu na yau, za mu yi magana ne a kan ɗaukan ɗawainiya, ɗaukan ɗawainiya akan abubuwan da suka shafi rayuwan mutum. A so da yawa, mutane sukan ɗaura alhakin rashin cin nasarorinsu a kan wasu, alhali kuwa a kansu yakamata su ɗaura alhakin wannan rashin nasarorin. Tun daga farko, a yarintan mutum, yakamata ya tsara irin abubuwan da yake so ya yi ko yake so ya zama, kuma ya dinga mu’a’mala da mutanen da suka zama sun samu nasarori a rayuwa. Yin hakan yana ƙara baka daman ka bunƙasa tunaninka, ka tsayar da hankalinka, kai ma ka ga cewa ka samu nasara, kaman yadda su ma suka samu. Lokacin da nake makaranta, na kasance ina haɗa kaina, ko ina mu’a’mala da mutanen da suke da ilimi sosai. Ba da jimawa, ba ni ma sai na fara zama ina cin jarabawona, kaman yadda suke ci. Ba wai dan sabida ina yin satan amsa ko wani abu haka, a’a, sai dan dai kawai nima na ɗukufa wurin yin karatu, kaman yadda su ma suke yi.

Barka dai abokai, Yau zan tafi shagon sayar da kayan maƙulashe, domin na yo sayaya. Ko za ku iya cinkan a ina muke yanzu? To, muna wani shagon sayar da kayan maƙulashe ne a cikin gari. Ku biyoni, ku ga yadda ta kaya a wurin wannan sayaya da zan yi. Da farko dai, da na shiga wurin sayar da kayan maƙulashe, akwai k'wando da ake zuba kayan da mutum ya yi sayaya a ciki. Sannan kuma akwai keke; shi keken zuba kayayaki an fi amfani da shi ne yawanci idan mutum za yi sayaya masu yawa. Shi kuma k'wando ƙarami, ana amfani da shi ne idan mutum za yi sayaya ƙaɗan. To, yau dai sayayan da zan yi ɗan ƙaɗan ne, saboda haka na ɗauki k'wando. Bari mu fara zagayawa cikin wannan babban shagon, domin mu ga abubuwan da za mu sayaya. Na biyo ta hanyar sayar da kayan itatuwa, inda yanzu, ga ayaba nan, ga inabi, ga kuma tuffah, duk ga su nan dai kayayakin marmari na itace.

Rayuwa abune mai kyau rayuwaa abune mai kyau duk da cewa a wasu lokutan rayuwa ya kan juya ya zama wani abu daban ya zama abu mai ban tsoro yasa ka cikin firgici yasa kaji tsoro wani lokaci ka samu kanka cikin baƙin ciki da damuwa da tashin hankali wani lokacin ka dunga nema ka yanke tsammani toh amma di yanda duniya ta juya di yanda rayuwa ta canza kada ka taɓa ɗebe tsammani kullin kayi ta ƙoƙari kana turawa kana faɗi tashi don ganin cewa ka samu nasara ko ka rabauta a rayuwar baa ko ce bane rayuwa yake zama abu mai sauƙi rayuwa yana canzawa ya zama abubuwa daban-daban amma a matsayinka na ɗan adam sai ka dage doge kada ka karaya ka cigaba da tura rayuwar kana matsawa daga wannan matsayin zuwa wannan matsayin shi karan kanshi rayuwar abune inka kalla abubuwa ne na ban al'ajabi da ban sha'awa ko iya sararin samaniya idan ka kalla abune da zai baka sha'awa ya baka nishaɗi kaga abubuwa irin na iril abubuwa na naa na daidaituwa da rashin daidaituwa toh duk yana daga cikin al'amura na rayuwa amma dai har kullin kada ka ɗebe tsammani a wannan rayuwar shi rayuwa abune mai kyau kullin ka rayu toh wata dama ce agare ka ka ƙara himma ka ƙara azama

Rayuwa tare da abokanan zaman ɗaki. Abun da mutum yike tsammani a wannan rayuwan, da kuma abun da yake faruwa a zahiri a cikin wannan rayuwa na zama tare da abokana nan ɗaki. So da yawa-yawan lokaci idan aka haɗa mutune ko aka hada al’umma a makaranta ne? Ko ko wani taro ne da ake haɗa mutane a daki ɗaya? Don su dunga kwana tare, mutane so da yawan lokaci sukan yi tunanin cewa irin wannan ta, rayu, a wannan rayuwar akwai matsi akwai takura, da damuwa, saboda mutane ne suka zo daga wurare dabam dabam daga, kuma tarbiyya mabambanta, a yawancin lokuta. Wani lokaci ma harsuna ma sukan banbanta, harshe ma bai zama iri ɗaya ba, to mutane sukan yi tunanin abubuwa da dama, amma kuma idan tafiya te tafiya sai a zo zo aga ba haka bane abun yike, saboda so da yawan lokaci zaka ga ba wani takuran da mutum yake tunani, kowa harkan gabansa yake yi, ba ruwansa da harkar kowa.

Ƴan uwa makusantan juna a wannan gida ne na mutane in da ya ƙunshi mama da baba da yaro da kuma yarinya. Waɗannan sune ake kira ƴan uwa makusanta. Duk in da takai ta kawo, duk inda mutum zai je ya dawo ba shi da wasu ƴan uwa makusanta da suka wuce waɗannan. a ce mama baba da da ɗa da ƴa. Ko wa da ƙani ko ya da ƙanwa. ko ya da ƙani su ne ƴan uwa mafi kusanci da mutum. Akan samu irin iyali kala dabam-daban. akwai waɗanda za ka gansu suna da yawa a wannan iyalin nasu. in da za su haɗa da ƴaƴan yayye da ƴaƴan ƙannai da ƴaƴan ƴan uwa da dai makamantansu. Wannan iyali ne babba wanda suke haɗe a tare amma wannan iyali ce ƴar ƙarama wanda ya ƙunshi mama da baba da kuma ƴarsu da kuma ɗansu. A zahiri su ne mafi kusanci da juna. duk in da ɗa yake, Dole ya nemi inda iyayenshi suke kuma ya yi masu ɗa'a ya yi masu biyayya haka suma iyaye duk inda ɗa yake suna kewarsa suna son ya dawo wurinsu ko da ya ya kasance ko da ya ta kasan iyayen suna sonsu kuma suna son su zauna tare da su. To haka su ma ƴaƴan duk in da za su je su je su dawo suna kewar iyayensu. Kuma suna so su zo su zauna tare da iyayensu. a zauna cikin farin ciki da annashuwa da kuma ƙaunar juna. to wannan shi ne a taƙaice dandane da wannan iyaye ƴan uwa makusanta.

Abubuwan da nakan yi kullum kafin na kwanta, ina wunin ku, yanzu dare ya yi, kuma wannan shi ne abubuwan da na kan yi, kafin na kwanta. Abu na farko da na kan fara yi bayan na gama aikina, shi ne se na kashe wuta, se na canja kaina zuwa lokacin bacci. Ina da ɗakunan yin bacci da yawa bam ma san wanne zan je na kwana a ciki ba, to daga nan se na wuce banɗaki, se na kwance kaina sannan se na wanwanke fuskana, nakan yi amfani da mayika kalakala, masu kyau dan na gyara fiskana. Bayan na gama wankewa na; se na yi amfani da tawul me kyau dan na tsaf; dan na share ruwan da ke fiskana sannan kuma se na kawo wasu mayika bub; wasu “moisturizers” da ake sawa a fiska, na ƙara shashshafawa a fiskana, se na ruf; se na; goge haƙorana, wato na yi burosh kenan. To daga nan kuma se na wuce kicin, in na je kicin zan yi wasu ‘yan ƙananan share-share da goge-goge, sannan se na ɗan sama “tea” kofi ɗaya in sha, daga nan kuma, shikenan se na wuce zuwa ɗakin baccina In na je ɗakin bacci, se in kashe wuta, se na hau kan gadona, shikenan se mun haɗu gobe, se da safe.

yanda nakan tsara hutawana na yamma ina son na dunga kallon yanda rana yakan juya ya zama dare mutane suna kokarin neman hanyoyin su zuwa gida kuma rana yayi kasa ya sanya inuwa mai tsaho a kasa kuma sararin samaniya yana yin duhu yana canza kala izuwa duhu wannan lokaci ne a cikin rana da nakan koma ko na tsaya na girmama duniyar da yake zagaye dani ko lokacin da nake karaman yarinya wani lokaci na kan tashi da daddare kawai na dunga kallon yanda duhu yake lokacin kawai da nafara aikin koyarwa nane yasa bana iya tsayawa har can dare yanzu

Ƴancin kai na haihuwa; ikon yanke shawara na gaskiya game da lafiyar haihuwar mutum, haƙƙin ɗan adam ne na asali. Duk da haka, mata a duniya suna fuskantar ƙalubale masu yawa wajen kiyaye wannan ƴancin kai. Waɗan nan ƙalubalen suna da saƙaƙƙiya kuma masu yawa, waɗan da suka taso daga abubuwan zamantakewa, al'adu, tattalin arziki, shari'a, da tsarin kiwon lafiya.? Shingayen zamantakewa da al'adu, su ne manyan cikas ga ƴancin kai, na haihuwa na mata a cikin al'ummomi. Mata na iya fuskantar matsin lamba daga dangi, al'umma, ko ƙa'idojin al'umma don dacewa da matsayin jinsi na gargajiya, suna iyakance zaɓin haihuwa. Abin kunya game da al'amuran kiwon lafiyar haihuwa, kamar zubar da ciki, ko hana haihuwa, na iya hana mata neman kulawa, bugu da ƙari kuma, ƙarancin samun ilimi na iya barin mata ba tare? da sanin ya kamata ba, don yanke shawara mai zurfi game da lafiyar haihuwa. Shingayen tattatlin arziki kuma, suna? taka muhimmiyar rawa wajen taƙaita ƴancin gashin kan mata. Talauci da rashin inshorar haihuwa, na iya sa mat wahala samun damar ayyukan kula da lafiyar haihuwar su. Shingayen sufuri musamman a yankunan karkara ko na nesa, na iya ƙara ta'azzara waɗan nan ƙalubale. Ana iya tilasta mata su zaɓi? tsakanin biyan kuɗin sabis na kiwon lafiyar haihuwa, ko biyan wasu muhimman buƙatu kamar abinci, ko gidaje. Shingayen doka da na siyasa kuma, na iya tauye ƴancin kai na haihuwa na mata. Dokokin ƙuntatawa da ke kula da zubar da ciki, hana haihuwa, ko wasu ayyukan kula da lafiyar haihuwa, na iya iyakanta damar mata na samun kulawa. Rashin tallafin manufofi, kamar rashin isassun kuɗaɗe don ayyukan kiwon lafiyar haihuwa, na iya haifar da shinge. Wariya a cikin saitunan kiwon lafiya, musamman a kan al'ummomin da aka ware, na iya ƙara lalata ƴancin kai na haihuwa na mata. A ƙarshe; shinge na sirri, da na mua'amalla kamar abokin tarayya, ko adawar dangi, tsoron tashin hankali, ko cin zarafi, matsalolin rashin lafiyar hankali, na iyakance ƴancin kai na haihuwa na mata. Waɗan nan shingen na iya zama ƙalubale, musamman don shawo kan su, saboda galibi suna haɗa da batutuwan sirri, da na zuciya. A ƙarshe; mata suna fuskantar ƙalubale da yawa, wajen kiyaye ƴancin kan su na haihuwa. Magance waɗan nan ƙalubalen, yana buƙatar cikakkiyar hanya wacce ta ƙunshi sauye-sauyen manufofi, ilimi, da haɗin gwuiwar al'umma.

Dalili da kuma amfanan karantar sadarwa. Barka dai kowa da kowa, kuma barka da zuwa wannan tasha na sheli. A jau ina so ne nai tsokaci, a kan muhimmancin karatun sadarwa. Kuma wannan darasi zai taimaka kwarai da gaske wa masu karatun digiri a ɓangarori daban-daban. Saboda haka ku kasance tare da ni, har zuwa ƙarshen wannan darasi. To bari mu zo zuwa a’a foint ɗinmu na farko. Mene ne karatun sadarwa? Karatun sadarwa wata hanya ce da akan ƙirƙiri, a tura kuma a karɓi, kuma a bi diddigin saƙo, zuwa ga masu sauraro da yawa. Ta hanyar faɗa da baki ko kuma a rubuce.

Tsarin karantarwa wanda ya sha bam-bam da tsarin karantarwa na haƙiƙa. A taƙaice, shi tsarin karantarwa wanda ya sha bam-bam da tsarin karantarwa na haƙiƙa, wata hanya ce da akan yi koyo na karatu, wanda ya saɓa da yadda al'ada na karantarwa yake. Misali; a tsari na karantarwa na al'adance, akwai mataki-mataki da mutum ya kan bi, daga wannan matakin yaje wannan matakin, daga wannan mataki yaje wannan, daga wannan makaranta, yaje wannan. To shin wannan tsarin karantarwan, ba haka yake ba. Tsari ne,? na yadda mutum zai zo da kan sa, ya saka kansa, don ya koya. Kuma a tsari na karantarwa na? al'ada, a duk matakin da mutum ya kai, za a bashi takarda, shaidar ya kammala wannan matakin. To amma, a wannan bangaren shi mai? koyan zai ta koya ne, zai ta koya ne, yayi ta koya, yayi ta koya, babu wata shaida na takarda, da zai nuna cewa lallai ya gama wannan mataki na karatu, daga nan kuma ya ƙara ɗaurawa. To, yanada?? amfani da dama, shi wannan tsari na karantarwan, tunda mutum zai zo ne a lokacin da yake da lokaci, zai saka kansa cikin wannan koyon, a lokacin da yaga yana da sarari, ko yana da faraga da zaiyi wannan karatun. Wanda shi kuma a wancan tsarin karatu na? al'ada,? za a ɗora ka ne a kan yadda za kayi karatun. Shine wannan tsari, na karantarwa? ba na al'ada ba. Mutum yana da damad da zai fara daga nan, ya bari ya koma nan. Kai ne kuma zaka zaɓa irin abunda kake so, ka ƙware a kai. Misali; harshen turanci ne kake so ka iya, sai kaje ka koya, ko kuma lissafi ne kake so, sai kaje ka koya. A taƙaice dai kenan.

Dabarin yin mu’amala wanda kowa ya kamata ya sani wani abu guda ɗaya da ni ban kasance na iya shi ba a al’adance shi ne, sanin dabarin yin ma’amala. Dabarin yin ma’amala wani makami ne da a kan yi anfani da shi dan a yi sadarwa kuma a yi anfani da shi gurin gina ma’amala. To, a nan dai abu mafi jin daɗi a nan shi ne, ni a matsayina na me bincike kuma a matsayina na wanda take so take da a: take da ra’ayi a kan ilimin zamani wato “Science” kullin ina so na san cewa ko akwai hanyoyin samun sanin ilimin zamantakewa mabambanta ne, “so” a wannan bidiyan zan ba da hanyoyin mu’amala ko dabarin yin ma’amala har guda goma sha huɗu wanda a ciki kuma na san kowanne kowannenmu yana da guda biyu zuwa uku daga sama wanda ya ƙware a kai akwai kuma guda biyu zuwa uku daga ƙasa wanda mutum yake so ya gyara.

matakan fara tafiya Daga kimanin wata bakwai ne yaaro yakan fara yin rarrafe, ya danganta daga yaro zuwa yaro. zai fara yin rarrafe bayan kaman kimanin wata takwas kuma sai ya fara dafa abu ya tsaya, daga dafa abu ya tsaya, bayan kuma kaman kimanin wata tara, sai ya fara tsayiwa da kansa. Daga kuma kimanin wata tara da rabi zuwa goma, sai ya fara tatata, daga tatata, sai ja zo kuma ya fara tafiya, goma sai ja zo kuma ya fara tafiya, yana tafiya yana faɗuwa, tafiyar bata yi ƙwaari ba. yana tafiya yana faduwa. Daga kimanin wata goma sha ɗaya, sai ya fara tafiya da sauri-sauri kaɗan-kaɗan bayan kimanin wata goma sha biyu, shekara ɗaya kenan, sai yaro ƙafar tafiyar tai ƙarfi ya fara tafiya ba tare da an riƙe shi ko an tallafa mishi ba.

Dabarun rage gajiya, domin ma'aikatan da suke gaban gaba. Da farko dai ina ma mutane barka da wannan lokaci. Sunana, Gami Piyanda, kuma ni ƙwararre ne a kan, a, ilimi na ƙwaƙwalwa, sannan kuma, ina aiki a matsayin babban Darakta tare da wasu ƙungiya. Maganar da zan yi, a yau shi ne a kan koyo. Kuma a yau, za mu fahimci yadda alamomin gajiya suke. Kuma za mu koyi dabaru na rage gajiya, dabarun da za mu yi, don mu rage gajiya. Sannan kuma, dabarun, za su yi aiki a yanzu, kuma a kowane lokaci, kuma a ko'ina. Da koyo wannan dabarun zai taimaka, wurin, zai taimaka wurin rage gajiya na bayyane da kuma na sirrance. Sannan a ƙarshe, za mu koya yadda za mu nema taimako, yaushe ne ya kamata mu nema taimako na rage gajiya, kuma a wane irin lokaci, kuma a wane irin yanayi za mu nema taimako na rage gajiya?

Ɗalibai a cikin aji aji wurin karatu ne da ɗalibai masu mataki iri ɗaya na karatu su ke zama domin yin karatu. Misali, aji ɗaya, aji biyu, aji uku, aji huɗu, aji biyar har zuwa aji shida a primary, haka ma a secondary shima haka daga ɗaya har zuwa shidda. wasu a cikin aji wasu ɗaliban masu hazaƙa ne da ƙoƙari da ƙwazo. wasu kuma kasalallu ne kamar yadda muke iya gani, ga wani can shi a baya, gyanjaɗi yake yana barci, su kuma sauran ɗaliban da suke gaba, sun dagee suna ta rubutu. ma’anaa sun nuna ƙwazo kenan, shii kuma ya nuna gajiyawa ko kasala. to haka ɗalibai su ee. Wannan aji ne na ɗalibai

magana akan aikace aikacen gida a nan maihai uwa ce mama ce in ta shigo ɗakin ɗanta take faɗa masa cewa ya tashi don ya gyara ɗakinsa sannan in yaga gyaran ɗakin kar ya manta ya bama karensu abincin sannan kuma ya ɗauki shi don su jita su don su fita su ɗan zagaya tare da Karen inda yace to mama duk da dai yau ana hutun ƙarshen mako ina da lokaci mai yawa amma dai “still” duk da haka ya tashi ya fara wannan aikace aikacen ya gama ya fita zai fita da karen bayan ya bashi abinci zai fita da shi yaga ba:ban shi yana wankin mota tace ma baban ko zai bisu don su zagaya da karen baban yace a`a shi ma yanzun yana aiki ne na wanke mota sai yaron ya ce to babu damuwa suka tafi sai ga maman itama ta fito baban yake tambayan ta ina zata je sai take faɗa mai zata je tayi sayayya a kanti

malamaa a cikin aji Maalamaa ce a nan a cikin aji ta ke koyar da ɗalibai, ‘yan ƙananan yara. malanta ko karantarwa sana’a cee mai girma mai daja wanda a Nigeria nan ƙasarmu ta Nigeria, so da yawayawan lokaci ba a cika ba ma wannan sana’ar muhimmanci ba. za ka ga ceewar sai in mutum bai samu wani aikin yin ba nee ba, yawancin lokuta yakee iya yin aikin karantarwa. baya ga cewa aikin karantarwa aiki ne mai daraja saboda kuma kana ba su tarbiyya duk a lokaci guda. malamai masu karantarwa mutane ne masu ƙimaa masu daraja. wannan malama cee a cikin aji ta ke karantarwa

ko:a wa ja:ra jad:a ake ku:la da ƙa:nanun dab:o:bi na gida hej san:un ku su:na na b kamar jad:a harafin b ja ke tare da ni nan akwai karen da:ʤi na mai launin ru:wan ƙa:sa kuma wannan ʃi:ne ƙaramar dab:a ta na gi:da da na ke ku:la da ita mai suna swe:pj kuma a jau za:mu ko:ja muku jad:a za ku kula da ƙananun dab:o:bin ku na gi:da ina son ƙaramar dab:a ta mai suna swe:pj tana da hankali kuma da na:tsu:wa to ina da wani ɗan du:ba:ra guda ɗaja mai ja sa ba za mu lissa:fo sunajen ƙana:nun dabbo:bi na gida da muke ku:la:wa da su ba na san kuna son mu ji haka to bari mu lissa:fo su akwai ka:re akwai ma:ge akwai ki:fi akwai tsuntsuwa akwai maʧiʤi akwai ƙadangare kai harma da zo:mo:

Addini guda biyar mafi shahara a duniya a yawancin lokuta mutane sukan yi tunanin cewa shin daga ina suka fito kuma zuwa ina ne za su je ma`ana ta yaya suka aka halitce su ko kuma ta yaya suka zo dunuya, kuma sannan bayan rai bayan mutuwa ina za su je, to waɗannan tambayoyi addini ne kaɗai zai iya ba da amsoshi amsoshinsu addini wani wani yanayi ne ko wata aba ce da take da take gatat da yadda addinin da mutum ya yarda da shi shi ne zai bas hi yarda a kan waɗannan tambayoyi da ake yi.

Amfani da kuma cikas ko matsalar da ake samu a yanayin dogaro da kai dogaro da kai wani abune da mutum ya kanyi ya tsaya da ƙafansa ya dunga neman halaliyarsa yana neman kuɗi ɗin sa ba tare da ya dogara da wani ba ko wata ba ko wani kamfani ko wata masana'anta ko gwamnati mutum ya dogara ne da kansa ya sama ma kansa abunda zai gudanar da rayuwar sa na yau da kullum toh a cikin irin wannan yanayi akwai abubuwa na na cikas da mutun yakan fuskanci kanshi a ciki musali wanda yake cin gashin kansa yake zaman kansa yana fuskantar ƙalubale kamar haka akwai tsoro na rashin tabbas akan abunda yake yi shin abun zai ɗore ko ba zai ɗore ba shin abune na riba zai ci riba ko bazai ci riba ba shin jarin nasa zai iya zama din din din ko koh jarin zai iya samun matsala toh akwai irin wannan taraddadin da ko fanto a ga shi wanda yake zaman ga cin gashin kansa a ɗaya bangaren kuma yana da amfani ta hanyoyi daban-daban wanda yake zaman cin gashin kansa ba shi da tunanin cewa a ƙarƙashin wani yake ko yazo aiki da wuri ko bai zo aiki da wuri ba ko wani ya hantare sa akan yayi laifi ka za ko a matsanta masa akan yin laifi ka za ko wani abu makamancin haka toh shi baa shi da bashi cikin masu irin wannan taraddadin tunda shi zaman cin gashin kansa yake yi toh wannan shi ne ga wanda yake zaman cin gashin kansa

Yin amfani da hankali wajen yin tsare-tsare yin amfani da hankali wajen yin tsare-tsare yana da matuƙar mahimmanci a rayuwan ɗan'adam zai baka dama ka gudanar da abubuwa cikin hankali da kuma rashin da na sani a aikin ɗan sanda shi yin amfani da irin wannan hankali kamin ya yanke hukunci ya kan janyo wa wanda yayi samun natsuwa da kwanciyar hankali da kuma rashin yin da na sani akan aikin na sa aiki Hausawa sun ce aiki da hankali yafi aiki da sanda duk a cikin hikimomin yin aiki da hankali kenan zai baka dama ka gudanar da aikin ba tare da taraddadi ko wani nukusani ba lallai aiki da hankali yana da matuƙar mahimmanci musamman a aikin kaki waɗanda suke yin aiki na kaki na ɗammara to lallai ka min yanke wani hukunci akan wannan aikin na su lallai yana da matuƙar mahimmanci a sa hankali da lura kafin yanke hukunci to wannan kenan shi ne aiki da hankali yafi aiki da sanda inji malam bahaushe kuma lallai wannan karin magana ko Hausa haka take.

Amfanin biyan kuɗaɗen haraji shin kuɗaɗen harajin da muke biya ina suke zuwa ko ina ake kai kuɗaɗen harajin da ake biya amsar ita ce, kuɗaɗen harajin da muke biya su ne ake gina gadoji da ake amfani da su hanyoyin mota da muke amfani da su, asibitoci da muke amfani da su,, makarantu da ake karantar da ku duk daga kuɗaɗen haraji ne ake yin waɗannan aiyuka Idan da babu kuɗaɗen haraji ƙasa ko ina ƙasa za ta kasancebabu wani abu na cigaba, amma da kuɗaɗen haraji ne duk ake yin waɗannan abubuwa na cigaba hatta filayen jiragensama da muke amfani da su don yin tafiye tafiye zuwa ƙasashen ƙetare duk daga kuɗin haraji ne ake samar da su.